Ha misilee bessiyobay asay urqqan metootenna mala iray bukkiyode asay urqqan metootenna mala giidi shuchchaa qoxxidi massidi giigissoogaa woyikko "kobil stone "giyogaa ogiyan hiixxiiddi diyogaa besses.